Enju ibiri ziri omu maizi emwe nerebekwaho omutwe gwonka Kandi endiijo nerebekwaho ebicweka by'oruguru byona amaguru gaayo gahwereire omu maizi enjubu ezi nizituura omu maizi maingi munonga kandi nimwo zirikushangwa enjubu ezi abamwe nibazirya nkenyama ninga nkemere Kandi omumaizi aga harimu eibare rihango.